Omama abalabantwana abancane baze esibhedlela ukuzohlabisa abantwana ukwenzela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane le ephongukuvuka nje imemetheke ibambe abantwana abanengi kumbe ihlasele abantwana abanengi ngakho baze lapha ukuze bathole usizo.

Lo ngumkhankaso waselizweni laseRwanda bekhankasela ukuthi abantu baziphathe kuhle bananzelele ezempilakahle zabo bahlale behlanzekile ,bageze izandla njalo banathe amanzi ahlanzekileyo ukuze bangaguli.

Lumnuzana uphathekile ,ubuye esibhedlela ukuze azothola usizo lwezempilakahle , umongikazi ukhanya esebenza nzima ukuze ancede lobaba amelaphe abuyele ekhaya elaphekile, nango umhlaba lejekisi okutshengisa ukuthi imithi ikhona ezibhedlela

Owesifazana lo ukhanya ebobotheka, ejabule kakhulu ukuthola amanzi duze lalapho ahlala khona okuyinto okukhanya uHulumende usesebenze nzima kakhulu ukuze enelise ukupha abantu bonke amanzi bathole amanzi eduze lalapho abahlala khona ukuze bavikele imikhuhlane efana lesihudo njalo abantu bathole amanzi okunatha.

Lindawo yakheke kuhle njalo iyabukeka. Kukhanya yindawo yokugcinela amanzi ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuhambisa amanzi ezindlini kumbe kuzakhamizi ezihlala khonapho nje eduze.

Abesifazana bahlezi bamelele ukuthola usizo lwezempilakahle , omunye wabo usetholile ithuba lokuba ahlolwe I BP ngumongikazi kumbe abezempilakahle abakhona ukuzobasiza ngalesi iskhathi

Omama ababili, omdala lomncane bahlezi ndawonye, bayakhuluma. Kukhanya kulodaba olukhathaza omunye wabo obuye lalo ukuzotshela lo omkhulu. Njalo, kukhanya omkhulu lowu uyamlaya kumbe umupha usizo ngodaba lwakhe olungamphathanga kuhle.

Amadoda amabili ahlezi esofeni kukhanya indoda egqoke okuyiblue ilodaba lwalo oluyikhathazayo ngoba lasebusweni iyatshengis’ ukuthi indaba yakhe ayikho mnandi ubuye ukuzodingusizo kulo obhalayo.

Lindawo ihlanzeke kakhulu, akula ngitsho lengcekeza ebonakalayo kumbe iphepha nje elilodwa ongalibona esitaladeni kumbe emgwaqweni. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu abahlala kulindawo ngabantu abahlanzekileyo abaqakathekisa ukuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Amajaha lamantombazana bafundela ukuba ngomongikazi kumbe odokotela . Babuthanele isigulane endlini yokwelapha. Kukhanya basebenza nzima ukuze bamncedise lowo ogulayo enelise ukuphefumula njalo bamelaphe asile.

Abasakhulayo abafundela ukuba ngomongikazi kumbe abafundela ukuba ngodokotela bakhanya bajabule kakhulu ngomsebenzi wabo kumbe mhlawumbe sebeqedile izifundo zabo baphumelela sebejabula ukuthi sebephumelele kumbe kukhona abakwenzileyo kwaphumelela ngaleso sikhathi bakhanya bayathokoza kakhulu bendawonye ngalokho okwenzakeleyo.

Owesifazana uphatheke kakhulu ngoba nanku egqoke imaski, uhlezi umelele udokotela ukuba amuphe usizo amuyelaphe eyenelise ukubuyela ekhaya eselatshiwe. Udokotela laye nangu uyasebenzisa kanzima kukhanya uzimisele ukuba amuphe usizo amuyelaphe abuyele ekhaya esepholile.

Imota yomhlobo we ambulance, yimota eqakatheke kakhulu esibhedlela, ngoba isiza umphakathi. Njengale emi lapha, yimota yokusiza abagulayo phakathi komphakathi. Nxa kuthe kwabakhona ophatheke kakhulu, ongenelisi ukuthi azihambele abuye yedwa esibhedlela, imota iyagijima iyemthatha imfikise esibhedlela athole usizo ngesikhathi esifaneleyo ukuze kugcinwe impilo yakhe.

Ugogo uze esibhedlela kudokotela wamehlo, ukuzethola usizo ngamehlo akhe angamphathanga kuhle. Udokotela wesifazane usebenzisa umtshina waphezulu ukuze abone ukuthi kungaba kuyini okwenza ugogo abelenkinga ngamehlo akhe. Silethemba ukuthi ngemva kwalokhu ugogo uzabona kuhle.

Owesifazana uze esibhedlela kumbe singathi kwezempilakahle ukuzothola usizo, mhlawumbe uphathekile emzimbeni wakhe. Udokotela kumbe umongikazi lapha ukhanya umupha usizo, uyamelapha ukuze aphile kuhle.

Lapha mhlawumbe kusendlini yokufundela izifundo ze Science esikolo okugcinwa khona esingathi yimpahla zama experiments.

Lumuthi olombala oluhlaza ngomunye wemithi esetshenziswa lapho okuhlolwa khona imikhuhlane. Emuvana nje kukhanya kulamanye amambodlela agcwele imithi esetshenziswa ndawonye lalo ukuze kuhlolwe imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Abantu bahlezi phandle banengi kodwa kukhanya kulabomama abalabantwana abancane. Mhlawumbe baze ukuzothola usizo lwezempilakahle yabo kumbe eyabantwana kulaba abahlezi ezitulweni bebhala.

Lo ngumtshina omkhulu ophakathi kweminye imitshina yalezinsuku osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukubona imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini, ukwenzela ukuthi nxa sebebonile lowo mkhuhlane benelise ukulapha umuntu ngendlela efaneleyo.

Le yimitshina yalezinsuku esetshenziswa mhlawumbe ukubona izinto ezikhatshana umuntu esehofisini. Kumbe eyokuphaphisa ama drone lawo athunywa ukuyathatha izithombe kumbe athunywa ukuyahambisa impahla. Umuntu uyabe ehleli ephaphisa idrone esehofisini njengalo.

Lokhu kulomsebenzi omkhulu kakhulu njalo kuyadingakala ezibhendlela. Ngoba kunceda kakhulu laba ebenyele intamo kumbe abalimale intamo bakugqoke ukuze intamo zabo zihlale zindawonye zinganyikinyeke ukuze bangezwa ubuhlungu kakhulu.

Umuthi lowu abawuthi yiSomatropin ngumuthi osetshenziswa ukuphiwa abantwana abalohlupho lekwehluleka ukukhula kuhle njengabanye abantwana, kumbe labana abazelwe isikhathi sabo singafiki bayaphiwa ke lemithi ukuze beyenelise ukukhula kakuhle.

La maphilisi ngamanye amaphilisi atholakala esibhedlela asetshenziswa ukwelapha laba abalenhlupho zengqondo, inhlupho zengqondo ezifana labo dipression ukuze abantu abalenhlupho lezi imizwa yabo yehliswe babe njengabanye abantu baphile impilo efana leyabanye abantu eya nsukuzonke.

Lo ngomunye wemithi yalezinsuku etholakala emafamasi lasezibhedlela zaphezulu. Uphiwa abantu asebekhulile abangasaboni kuhle asebelenhlupho zokubona.

La ngamaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela ezinengi mhlawumbe singathi ngawokuqeda ubuhlungu kumbe ukupholisa labo abayabe besizwa ubuhlungu enyameni kumbe olimeleyo kumbe ngemuva kokwenzwa i ophareshini amaphilisi afana lala aphiwa laba bantu kulezinsuku.

Umuthi lo okuthwa yi YAMOO drops ngomunye yemithi yalezinsuku esetshenziswa ebantwaneni abancane abamunyayo. Nxa umtwana elohlupho lokugaya uchago ngemva kokuba enathe uchago kumbe eqeda kumunya uyaphiwa lumuthi ukuze isusu sakhe senelise ukugaya uchago , engezwa buhlungu esiswini, engacwali umoya esiswini.

Lo ngomunye wemithi etholakala ezibhedlela kumbe emafamasi elosizo kakhulu kwezempilakahle zabantwana. Kukhanya ngumuthi wokusiza abantwana abancane nxa bephathekile ngempilakahle yabo.

Lo ngolomunye wemithi walezi insuku otholakala ema pharmacy kumbe lapho okuthengiswa khona amafutha okugcobo ,lumuthi ungabe usebenza ukulungisa ubuso bomuntu wesifazane kumbe omunye nje umuntu ukuthi engabi lamaqhubu ebusweni abelobuso obubukekayo

Lesisibhedlela sakhiwe kuhle. Siyabukeka njalo sihlanzeke kakhulu. Okokuthi nxa kuyisibhedlela salabo abalahleka ingqondo, bazizwa labo bephile kuhle ngenxa yokuhlala kumbe ukwelatshelwa endaweni ebukekayo kangaka.

Abafundi bandawonye babuthene bayajabula, khanya bakhankasela izifundo zama Sciences esikolo sabo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi abafundi benze lezi zifundo ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.

Ababalisi bahlezi phandle kwamakilasi ngaphansi kwezihlahla babuthene ndawonye mhlawumbe ukhona owemzini obethekeleleyo obuye lomlayezo oqakathekileyo kubo. Kumbe babodwa nje baphana amacebo okuba bengancedakala kanjani ukuze izifundo zabantwana ziphumelele, besebenza ndawonye.

Abantu baze ukuzothola usizo lwezempilakahle kumbe mhlawumbe bahlolwa amazinyo kumbe imikhuhlane etshiyeneyo nje engabamba abantu. Baze ngobunengi babo ukuzolatshwa omongikazi kumbe laba abezempilakahle bakhanya basebenza nzima ukuze baphe wonke umuntu usizo olufanayo olufaneleyo.

Owezempilakahle ukhanya uyabobotheka kakhulu uthakazelela umsebenzi wakhe. Usebenza nzima ukuze aphumelele kulokhu akwenzayo ancede isizwe sonke ngomsebenzi wakhe omkhulu kangaka. Uphakathi kwendlu yokusebenzela elemitshina yonke yakulezinsuku esetshenziswa ukwelapha abantu.

Isigulane sisesbhedlela sibambe umtshina waso wokungezelela igazi kumbe amanzi emzimbeni. Kukhanya kuyiviki yokukhankasela inhlalakuhle yalabo abagulayo ezibhedlela.

Umama uze esibhedlela ukuzobona udokotela wamehlo. Udokotela uhlezi phambi kwakhe usebenzisa omunye wemitshina yaphezulu eyokukhangela amehlo ukuthi angabe elohlupho bani ukuze udokotela enelise ukumncedisa umama ngamehlo akhe lawa.

Lo yena ke usebenza lemitshina yakulezi insuku yezibhedlela esebenza ukubona imikhuhlane etshiyeneyo yabantu nxa bethe babanjwa yimikhuhlane engabonakali ngamehlo ,yibo abahlola izigulane besebenzisa imitshina le ,ukuze Udokotela enelise ukumelapha umuntu.

Kulifamasi kuvame ukutholakala imithi etshiyeneyo, yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona imithi ephathelane kakhulu lezempilakahle yabesifazane. Limithi efana leyokuhlela imuli, eyokwelapha izifo zabesifazane kanye loyokuzihlanzekisa kwabesifazane ukuze banakekele impilakahle zabo.

Efamasi kulamashelufu okugcinwa khona imithi etshiyatshiyeneyo kusiya ngesifo. Lapha kulishelufu kulemithi yamehlo, elemibala etshiyetshiyeneyo mhlawumbe kusiyangokuthi amehlo alohlupho bani.

Lesi sakhiwo siyabukeka kakhulu, sakhiwe ngendlela elobunono njalo yipharmacy lapho okuthengiswa khona imithi yezempilakahle yabantu. Ngaphandle kwaso kubhalwe ibhakane elikhulu elipha ulwazi kubathengi ukuthi bazi ukuthi bamukela abantu abakunhlelo ezifana lalezi ezibhalwe ebhakaneni.

Lapha kuse Chemist kumbe ephamarcy okugcinwa khona imithi etshiyeneyo kumbe esingathi okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo eyokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kulemithi yamabhokisi elemibala etshiyeneyo eminye ilithanga eminye imhlophe ilokuluhlaza okutsho ukuthi yimithi elapha imkhuhlane.

Eshelufuni kulama bhokisi emithi ehlukeneyo ehleliweyo. Kukhona njalo ngaphezulu isigujane samanzi ,mhlawumbe kuse pharmacy okugcinwa khona imithi yezempilakahle.

Amajaha lamantombazana mahle agqoke okumhlophe bathwele amabhakani bayakhankasa nje bahamba emgwaqweni esitaladini bekhankasa kungaziwa kuthi bakhankaselani kodwa kukhanya nje lokhu abakukhankaselayo kuyajabulisa ngoba bayabobotheka nje bonke.

Isthombe sabantu abakhankasayo abagoqela abesifazana labesilisa. Bekhankasa kungaziwa ukuthi bakhankaselani. Basukumise amabhakane abo akhulumayo. Okutshengisa ukuthi kukhona abanga kuthokozeliyo kulo ohleziyo elengwalo duze laye ehofisini. Mhlawumbe ngaba busi abangabaphathi kuhle.

Abazali babuthene esibhedlela. Umongikazi kumbe owezempilokahle ume phambi kwabo, uyabakhankasela kumbe uyabatshela mhlawumbe ngohlupho osolukhona phakathi kwabantu ngezempilakahle, kumbe ubapha ulwazi okumele babe lalo mayelana lezempilakahle.

Abasakhulayo babuthene ndawonye, banengi njalo kukhanya ngabafundi bezemfundo yaphezulu ezeYunivesithi. Kukhona abakulaleleyo abakutshelwayo okungaba lusizo olokhulu empilweni zabo zakusasa.

Intsha ihlezi ibuthene kukhanya Baku conference ngoba nanko kukhona izigubhu zamanzi ,balalelisile kakhulu baqaphelisile okutshengisa ukuthi lo okhulumayo kumbe abakubonayo kulusizo kakhulu kudinga ukuba balalele bathiye indlebe

Lamhla kwenziwa umkhankaso, lumkhankaso ukhanya ungumkhankaso wezempilakahle. Ngoba kukhona amabhakane ezempilakahle. Lefulegi yakwelinye ilizwe, okutshengisa ukuthi amazwe la omabili ababembene endabeni zempilakahle.

Abantwana ababili bahlezi phansi phandle besidla. Kubonakala sengathi balambile kakhulu ngoba badla ngokuzimisela. Eduze kwabo kulembodlela yamanzi lentsaro okutshengisela ukuthi mhlawumbe kusembuthanweni kumbe kusendaweni lapho okuphumulela khona abantu bechitha isikhathi sabo nje nxa bengekho emseebenzini.

Untombazana uyabobotheka. Uphakamise iflag yakhe okushengisa ukuthi kukhona akukhankaselayo kumbe kukhona imidlalo anqobe kuyo njalo ukubobotheka kwakhe kutshengisa ukuba ngumuntu othabileyo ojabule kakhulu ngokwenzakale empilweni yakhe kumbe ngalokho afuna ukukwenza.

Izikolo ezinengi zilohlelo lokupha abafundi impahla yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba esikolo kuhlanganaa abantwana abavela emizini etshiyeneyo. Abanye abenelisi ukuthenga izinto zokusebenzisa nxa besesikhathini. Ngakho kuqakathekile ukubona abantwana bephethe ezokusebenzisa nxa besesikhathini behlekelela bejabula.

Ibhokisi leli lihlala itape le engaphandle. Li tape isetshenziswa ngabantu abadlala imidlalo etshiyetshiyeneyo engaba ngeyokugijima bedlala ibhola kumbe eminye nje imidlalo. Isetshenziswa ukubopha imisipha eyabe ilimele ngesikhathi bedlala imidlalo yabo.

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu phakathi kwama Afrikha, le yimithi etshiyetshiyeneyo eyaziwa ngabadala. Okuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi nxa singathola abadala abayaziyo limithi sibambane labo sibabuze ukuthi lomuthi onje ungabe ulaphani, njengokuba nje imithi yasezibhedlela isidula.

Isihlahla segwava siqakathekile kakhulu, lesi sihlahla amahlamvu aso nxa siwakhangele nje enje ayasebenza nxa umuntu ekhwehlela bayawabilisa abantu benathe amanzi akhona njalo abantwana besihlahla lesi baqakathekile kakhulu bayadliwa ukuze umuntu abe limpilakahle.

Angilikhohlwa ilanga enga gola khona intethe ihlezi phezu kwesihlahla sembabazane yangihlaba imbabazane izandla lezi, ngakhala ngihlikihla amehlo ngavuvuka ngabangaka, umlayezo wami kubazali ngowokuthi asiqapheleni abantwana bengadlali ngaso isihlahla lesi ngoba siyingozi enkulu kakhulu kumpilakahle yabo.

Inengi lentsha yanamuhla kaliwazi umsebenzi wezihlahlakazana kumbe singathi ukuqakatheka kwezihlahlakazana. Kodwa kuqakathekile nje ukuthi nxa sibona lezi zihlahlakazana sizikhangele ngelihlo legqondo njalo ngemcabango ejulileyo ukuze sithole ulwazi ukuthi singathola njani usizo kizo lezi isihlahlakazana ukuze zisincede kwezempilakahle yethu yanamhlanje njengoba isidula kangaka impilakahle ezibhedlela.

Kwesinye isikhathi kuyamangalisa ukubona ezinye izihlahla ziluhlaza, ubone esinye sesomile amahlamvu, singelamahlamvu ngesikhathi sinye ezinye ziluhlaza. Lokhu kungumsebenzi kaNkulunkulu omuhle owadala izihlahla zatshiyana.

Lesi sihlahlakazana sifana lesihlahla okuthiwa yi mint. I mint yona isebenza kakhulu kulabo abaphekayo. Bayathatha amahlamvu akhona bafake estshebeni ukuze sinukele kakhulu sibe mnandi. Abanye bayathatha amahlamvu bafake emanzini atshisayo kumbe babilise banathe. Ngoba bethi siyasiza kakhulu kwezempilakahle yomuntu.